Asitsatsa nyea ya le edzi yim. Nu yi ke dzram wole nye agblemenukuwo abe atadi, abladzo, kple bubuawo. Amea geɖe wova le nua ƒle eye akpadzrala hã wo le nu ɖaka la me.

Afɔku aɖe eya dzɔ. Ame ɖeka le dzokeke dzi eye ame ɖeka hã le gasɔ dzi hafi afɔkua dzɔ. Nyɔnua bu evia si ke wolé ɖe akɔ hele avi fam.

Ƒome aɖee nye ya. Ɖevia kple wo dzilawo le abatsi dzi. Ɖevi woame etɔ̃ kple wo dzilawoe nɔ woɖo nu ʋi ɖe abatsi la dzi eye wole nane kpɔm yi ke na be wole nu kom.

Asime enye esia, eye asia le ɖiɖim, nyɔnua le nu dzram, ele tomatos, akpa kple nu bubuawo katãa dzram le afi ma.

Ghana ƒe dukplɔla Akuffo Addoe nye ema eye wòle gbe dom na amedzro yi ke wòle kpekpem le nɔnɔmetata ya me. Amedzroa ɖewo lé kuku ɖe asi.

Tɔdziŋu enye ma yi ke wova tɔ la to. Wozã tɔdziŋua ɖe lã yi ke nyɔnua lé ɖe asi. Nyɔnua le dzidzɔ kpɔm elabe eɖe lã sɔgbɔ.

Dzadzraɖo tɔxɛ aɖe enye ya, nyɔnua dzra ɖo ɖe dekɔnu dzadzraɖo me, eye yevu ŋutsua le ekpɔm, yevu ŋutsu aɖe hã le aha nom eye woɖɔ kuku ɖe ta le ekpɔm.

Nusɔsrɛ̃ aɖe le edzi yim le afi ya. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo sia wonye yevuwo eye ahaviviwo le ekplɔa dzi. Kɔpita yi ke wokɔ le nua srɔ̃m hã le kplɔa dzi eye nufiala le enu fiam wo.

Ame aɖewoe nye ya. Wonye ame yi ke ŋku le fu ɖem na wo. Ame ɖewo ƒe ɖusime eye ame ɖewo hã woƒe miãme ŋkuwo. Wova ɖɔkita kpɔƒe be wòa akpɔ ŋkua ɖa na yewo.

Sukuviwo nye esia, wole break eye wole ampe tum, woƒe nufialawo hã nye ema ɖaa, eŋuwo le sukukpoadzi, maŋgotiwo kple sukuxɔ hã le dzedzem.

Ƒome aɖe enye ya. Enye nyɔnu kple ɖevi wɔme ve. Nyɔnua le gasɔ la dom eye wokɔ ɖeviawo ɖe dzi. Nyɔnua kɔ abaka ɖe ta eye wobla nake ɖe gasɔ la dzi.

Ŋutsu kplenuɔnu aɖewoe enye eya, wolé asi eye wodo woƒe asiawo ɖe dzi. Sola panel le nɔnɔmetata ya me, ekpe aɖewo hã wole fi ma eye wole gbe me.

Kametete aɖe le edzi yim. Kametete ya nye teƒe yike woyɔna be boxing. Ame eve ye le etoa me eye wole kametem le gaƒoƒo vevi ya me. Ame susuawo le gota le wokpɔm.

Afɔku aɖee nye ya dzɔ. Enye afɔku sesẽ. Eŋu geɖewo, wokaka hele mɔa dzi. Eŋu aɖewo hã wodzo yina eye eɖewo gbɔna. Ame aɖewo le emɔdodoa dzi

Dzadzraɖo tɔxɛ aɖe eye ya. Wonye nyɔnuwo sɔŋ. Eye wodzra ɖo ɖe dekɔnu ƒe nudodowo me. Wodo dzonuwo ɖe kɔme kple woƒe abɔ sia eye ɖewo hã wodo dzonu ɖe ta.

Ŋutsu eve wole teƒe ya dzram ɖo. Ame ɖeka le anyigba la tutu eye ame evelia hã le ekplɔawo kple nu bubuawo ŋu tutum. Wo katã wole dzimewu ʋe me.

Xɔ aɖe me enye esia. Nɔnɔmetata aɖewo le gliawo ŋu. Zikpuiwo li, kplɔ̃ hã le afi ma, agbalẽwo hã le nɔnɔmetata ya me. Suɖuiwo le zikpuia dzi eye suɖui ɖewo le anyigba.

Tsaɖila aɖewo ɖi tsa be yewoakpɔ atiglinyi aɖewo ɖa le gbea me, tsaɖilawo le ŋu me eye atiglinyi woame eve wole nɔnɔmetata la me yi ke tsaɖilawo le kpɔkpɔm.

Ɖeviawo kple wotɔwo, wotɔ le atikutsɛtsɛ ɖum. Eh ɖevi woame adre yea le nɔnɔ me tata ya me, nyɔnu etɔ, ŋutsu ene, nyɔnuviawo ƒo ɖa ɖe ta, wotɔ hã do afɔkpa gã.

Xɔ me enye esia, zikpui kple ekplɔwo katã le afi ma, tea kapu le ekplɔ la dzi eye seƒoƒo aɖe hã wole exɔ la me.

Ƒome aɖe enye eya, wonye ɖevi eve, nyɔnu ɖeka kple ŋutsu ɖeka, ŋutsua le aiskrim dzram na ƒome ya eye wòdzra aiskrim la na ɖevi evelia wole enyim le nu kom.

Edunya hehe, takpekpe aɖe le edzi yim. Ameawo kata wole anyi le to ɖom eye wole nu ƒom na wo. Enye nya hehe aɖe yike le edzi yim be ali yike woakɔ akplɔ dukɔ la.

Dzidzɔkpɔkpɔ aɖe le edzi yim. Ame yawo nye ame tsitsiwpo yi ke woxɔ tso ƒe blade eye wole dzidzɔ dom ɖe wo nɔewo ŋu. Ŋutsu ɖeka le agbagba dzem be ne yeaƒo bɔlula

Xɔ aɖe mee nye ya. Wodzra xɔ me ɖo ale gbegbe. Nɔnɔmetata nyakpɔ aɖewo le glia nu. Zikpui aɖe le xɔa me. Seƒoƒo aɖewo hã le xɔa me.

Xexeame ƒe akpa ɖe ye nye ya. Amewo le aƒu to. Exɔ geɖewo le afima, ame aɖewo mlɔ aƒu tsiawo me eye wole lalam , ame aɖewo hã nɔ dze ɖom.

Ƒome aɖewoe nye ya, wodzra ɖo yina wɔna aɖe teƒe, eŋu eve le nɔnɔmetata ya me ŋutsu ɖeka ɖɔ kuku eye susɔawo le to ɖom nu si gblɔm ame tsitsia le.

Ŋuɖolawo va le ŋu ɖom eye wotsɔ agba geɖewo vea. Dravawo wole agba la drom eye ŋudzralawo hã wole afi ma. Ame aɖewo le etsi dzram.

Sodzamegãwo kple sodzaviwo nye eya, sodzamagawo ya wokɔ etu de asi na sodzaviawo ya wole wofiam ale ke woada tu la. Bus kple eŋu aɖewo hã le megbe dome na wo eye ame bubu hã lee.

Sukuxɔ me enye ya ɖeviawo le nu srɔ̃m nufiala le wo ŋgɔ, ebia biabia eye ɖevi ɖeka do asi ɖe dzi be yeado eŋu, sukuxɔ ya wotui kple anyi.

Ɖeviawo le sukuxɔ me. Yevu aɖe hã le wo dome. Ame aɖewo le xexe, woŋlɔ nu ɖe kpea dzi. Nyɔnuvi kple ŋutsuviwo katã wole sukuxɔa me. Wole nu srɔ̃m le dzidzɔ kpɔm ale gbegbe.

Tɔ gã aɖe to enye ya, ame aɖewo le foto ɖem eye ame aɖe hã zɔna gbɔna tso tɔ la to, akro geɖewo le tɔ la to yi ke wozana ɖena lã geɖee.

Srɔ̃ɖeɖe aɖe le edzi yim. Esrɔ̃tɔwo ma le titina. Wo le awu ʋi me eye megbedeawoe nye ma le efli me. Wo le dzidzɔ dom ɖe wo nu ale gbegbe ɖe woƒe lɔlɔ̃ la ta.

Xɔtuŋutinunyala aɖewoe nye ya. Wole exɔtuƒea eye wole dzem dom ale yi woawɔ awɔ dɔaɛ. Wo katã wole kukume eye wodo afɔkpawo. Dɔwɔwɔviawo hã, wole dɔa dzi.

Ɖevia kple enɔ wonɔ anyi. Enɔa le zikpui dzi eye ɖevia tsɔ asi ɖe eƒe akɔme. Enoa le ɖa ƒom nɛ, etoa tsia tsi tre ɖe megbe do me nawo

Ŋutsu aɖe ema le alē wo kplɔm, ele alēawo kplɔm tso mɔe, ameaɖe hã le nɔnɔmetata me yi ke le nuwo dzram, le wɔtamelɔn kple naɖewo dzra, ŋutsu eve hã nɔ anyi le dze ɖom.

Asitsala aɖe enye ma, ele kɛntɛvɔwo dzram kple avɔ bubuwo hã, ele nu kom ale gbegbe elabe asi la ɖiɖim nɛ eye wòlé mobal fon hã ɖe asi.

Ame aɖewo hã woƒe agbenɔnɔe nye esia. Wole tsime le tsi lem. AAmaa ɖewo le ʋe ɖum le etsia me, le dzidzɔ kpɔm le ʋli dom. Wonye nyɔnuwo kple ŋutsuwo siaa. Ameyibɔwo kple Yevuwo siaa.

dekɔnu le edzi yim wókatã wo dzra ɖo wodó dzoŋu xɔasiwo ta kɛntɛ vɔwo ye woɖe wóƒe dekɔnu ƒe asixɔxɔ fiã nyɔnuawo ɖó mɔ eye wóle ɣli dome asɛyɛ tsom ale gbegbe

Agbledela aɖewo woe nye ya. Ame aɖewo yin a ɖe agble eye ame aɖewo hã wogbɔ na tso agble. Wotsɔ agba ɖe ta eye ame aɖewo kpa ɖevi la ɖe megbe.

Ame aɖewo nye eya le woƒe xɔme, blonya ƒe seƒoƒo yi ke wotsɔna dzrana xɔme ɖo le megbe dome na wo, eye zikpui hã le xɔa me le foto ɖem.

Atiglinyiwoe ma, nukpɔla aɖewo hã wole ŋu me le atiglinyiawo kpɔm. Enya le kpɔkpɔm na wo ale gbegbe, ŋua nye ŋu ʋie. Tsi aɖe hã le nɔnɔmetata ya me.

Ŋutsuvi wóa ame atɔ̃ ɖe woe nye eya yi ke wo tsɔ ati tsɔ wɔ eʋu ŋutsuvi woame etɔ̃ le wo nɔvi yi ke wo le eʋua me la tutum wo le dzidzɔ kpɔm ale gbegbe.

Akɔdada le edzi yi. Akɔdalawo ƒe nunɔlae nye ema le awu blɔ la me, ame geɖewo le awu blɔ la me be yewoada akɔ eye ame aɖewo hã le fi ma le akɔdada la kpɔm

Agbledelawo va xa nuku va aƒe eye wole wo ŋuti dɔ wɔm. tomantosi eyea nye ku siwo xa. Wole dzidzɔ kpɔm elabe eh tomatosi la sɔgbɔ alegbegbe

Ŋudzeƒe enye esia. Ame geɖe wole ŋu ɖom be yewoayi fi ke yim wole. Amewo sɔgbɔ le afia ŋutɔ. Xɔwo hã wosɔgbɔ ale gbegbe. Ŋu aɖewo va ɖo enye ya eye geɖewo hã wole dzodzom.

Lɔri station aɖewoe nyɔ ya. Eŋu aɖewo le station la eye eɖewo hã wodzo yina. Dzokekewo do la wo le fima, wole amewo dzim bey ewɔa kɔ yi wodze ƒe.